Iimaliwa, iimaliwa oyili momalupe gayooloka opuna iimaliwa mbyono haku tiwa iikukutu ano nzi yili miitenda nayimwe mbyono haku tiwa oyomafo yili molupe loombapila. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ngaashi Namibia otuna iimaliwa yetu mbyono haku tiwa oodola, noshowo iilongo iikwawo oyina.

Oshitaafula niipundi mbyono ya longwa miiti. Oya gwayekwa okapainda, sho osho wu wete tayi tayima nawanawa. Oshitaafula ashike niipundi ya tulwa ngaa pondje. Ondi wete kutya mpano omuntu oha vulu ngaa okukuutumba po tu uvu po ombepo nenge ta vulu okulila po naapambele ye.

Elondodho tali zi kombaanga yoNedBank ndyoka tali tii! ino kala nokutula mo iinima ku yishi mooKompiyuta dhoye, otashi vulika wugandje epitikilo opo wu yugwe iinima yoye unene tuu iimaliwa.

Naampano otapu minika oshimaliwa. Oshimaliwa shino hashi longithwa koTanzania, omayovi gatano gaTanzania. Ohaga longithwa nee moTanzania.

Ombaanga yo FNB. Ndjono hayi ithanwa taku tiwa o First National Bank. Tayi ti, ngele owa hala oku tondoka obusiness yoye nuukeka nowu li mpono tayi ku etele iiyemo yasha, oto vulu wo oku ka konga omakwatho kombaanga ndjino yo FNB. Otaye ku kwathele meendelelo.